Nokkure sorugo nyamdu ɗum sei bana. Ɗum bo hauti be fauneji fere-fere. Koromje boɗɗe, hautade be teburji har ɗum sigata nyamdu. Nokku’el on ngam siutare e'ma heɓugo ko nyama.

Moorɗi, moorɗi ɗon heɓe on haa rewɓe to Allah hokki ɓe gaasa, ɓe sarrifa Morɗi man bo heedi fannuuji feere-feere, ko laarani nyenyi feere-feere ngam seynugo.

Morɗi, morɗi hunde on jei rewɓe faunirta be majum, takanas ma to Allah hokki ɓe gasa, yaake ɓe naftirta morɗi man ha latana ɓe paune ha ko’e maɓɓe.

Waccuje gotel nder ɓikkoi leɗɗe ɗum heɓata ha laɗɗe nden bo ɗum naftirta hedi laabi fere-fere. Waccuje ɗon naftiri hedi waɗugo gari ɗon yakka ɗe kecce ɗum ɗo yakka waccuje bo ɓawo to ɗe yori.

Nyaamannde, taasaaje on ɗo hebbini bee kare ko laarani nyaamannde feere-feere, boo hollata ɗo kasa haa luumo ngam sorranngo ummaatoore, hawti bee nanta taaliya gawri e nanta luttuɗum kare nyaameteeɗum.

Akuati siga kare andira wadrop, benanta hore lesso ɗum hunde on jey ummatore naftirta ha cuɗi maɓɓe, nden bo leeso ɗo naftirai ha walgo, waldrop andira be akuati ɗo naftirai ha sigugo kare.

Leso, leso on je ɗum naftirta ha sare nyaundigu wato asibiti. Ɗum bo leso ngo wawata dillugo, nonnon bo a ɓamtango dedei no a mari haje walago ngam heɓugo dedei no ɓandu ma mari haje.

Ba’antewa andira be mota ɗum hukuma rento je naftirte ngam faddabe, den bo hokkaɓɓe bosesel hewugo lara kala goɗɗo mo lati na gongajo fu, nden be ho’a jabruɗe do mako.

Dammugal lawol on je ummatore naftirta ha nastugo sare, bo dum hunɗe on je ummatore ko mai mari gam yata siuta daɓo cholli do ha dammugal sare man.

Jamde je ɗum naftirta ha mahugo mahol, ngol lata be sembe, ɗum bo mahooɓe e ma injinia en maskiɓe dou kolarani maadi don der kuɗe maɓɓe ɗe mahugo.

Leeso asibiti, dum mari tayaje be natta nyaudo do yawani yarugo nyaundigo, ha dow lawol nden mota bo do habda salugo ha sera mabbe, leso man don naftira, gam wallutugo nyaudo mo wawatai yaha be kosde muɗum.

soket soket hunde Un je ummatore naftirta gam heɓugo disa kare kuɗe, ɗe ɓe naftirto ha jairi lamtarki, nokke on je ɗisata ayon maɗa a wogga, ma bo a waɗa chaji lengi jude maɗa.

Laspika, lapsika ɗo naftire ha bamtugo sautu hedi ko larani nanugo gefe gimi, e ma larugo hunde ngam ɓamta sautu ummatore nana no mari haje.

Silawo. Silawo ɗo sanye ngam ho’ugo kare. Ɗo bo silawo je ɗum latata sudu, ɗum a sigata dabbaji pamari ko nandi gertoɗe, aguagua, e ma jaule jei wuro.

Gasirgal ɗum andira diga, hunde on je ummatore naftirta ha soppugo leddi, ma bo soppita kuje sattuɗum bana ka’e, leggal, e ko nandi be majum ɗo wali ha leddi.

Fukaraaɓe haa nder suudu jangirde maɓɓe, ɓe ɗo waati hakkilo maɓɓe, haa dow ko mallumjo maɓɓe janginta ɓe. Nden komoy ɗo howfi deftere muuɗum ,be anniya dow to ɗum wolwani ɗum ko haandi vinda ,sey vinda haa deftere mum.

Inji ta’ugo jamde andira be mashin welda, goɗɗo ɗo joɗi habda gam o huwa kuɗe mako dou ko larani ta’ugo jamɗe e ma takkugo jamɗe be mashin man.

Inji, inji ɗo na'ura on jei ɗum naftirta ha sarrufugo takanas ko larani nyebbam, ma bo ɓe naftira ɗum ha waɗugo kujeji kimmiɗiniɗe ɗi wallitirta ngendam ummatore hedi jayri lamtarki, ma bo heɓugo ndiyam njarteɗam.

"Shagoru" sorugo kare andira be supamaket ɓeɗo kasi kare woni ha nder leda ɗum bo hollata nonde bana kuje yakkugo ɗum ummatore naftirta heɗi none fere fere ha nder shagoru mai.

Gare. Gare ɗon nder koltal ɗum ummatore takanas Hausa en naftirta dou darnde koltal ngal sai bana ɗum naftirta jampa, sarla, be nanta gare ɗo garewol on ngol be huwi dande magol sai bana.

Leddi, Njaaraandi, ɗo holla nokkuyel ngel mari seewaaku, nonnon boo Njaaraandi ɗon naftire heedi bakkeeji ɗuuɗɗi, takanas ma haa mahugo saare.

Shagoru andira supermaket nokkuyel sorugo kare fere-fere ɗum hauti be kare faune, nyebbam wujugo, sabuluje, ema luttuɗum kare je ummatore marata haaje nafturgo hedi bakeje fere-fere.

Kolbaaji wulnugo ndiyam be jayri lamtarki, anndira be ketil. Ɗum ɗon naftire, ngam heɓugo ndiyam pooɗam nder wakkati, to ni a ɗo mari jayri lantarki. Kolbaaji man, ɗo jeeri fere-fere.

"Bamɗe" wamde hunde on gotel nder dabbaji je ummatore naftirta ha durugo heɓa bikkoiji majum maabo dura sora heɓa njaudi maabo naftira ɗum ha wa’ungo kare bana dongle tedduɗe ɗum naftiri hedi va’aago.

Mahol, Mahol sare dow sare ɗum mahol zamanu ɗum ɗo huwe, yake ɗum habdata timmitungo kugal sare man. nda bo mahol ko howi sare man.

Kare pun kalloje wato kare on je ɗum naftirta je ɓiɓbe ledde hauti benanta abarba, kwakwa tomatr, benanta luttuɗum ɗo pat bo ɓiɓbe leɗɗe on je ɗum naftirte ha nyamugo.

Alluha wal mangal ngal andira be sinbot ɗon waɗe ngam wangingo gay ngal nokkure ma bo andina chagoru ma bo ewnitira ummatore dow hunde kimmiɗiniɗum ha dow laabi.

Kofiru tangaram. Kofi ɗum naftirte be glas ɗum bo a laran ko woni ha nder, do hebbini be nan ta ndiyam minaras wato jus gam yarugo.

Ililal ɗum nufete tutawal. Ɗum hollata nonɗe, ma ɓo alama. Ililal ɗo, ɗo mari nonɗe ɗiɗi, hauti ɓe nanta ɓodejum, nɗen ɓe yelo wato nareri.

Deftere, deftere on do jodi ha dow tebur deftere don naftira hedi jangugo anda tariha ko doggata ha leddi, wuro, e ma duniyaru deftere dum mari tarihi boyma dum hollata zamanuji chalidi.

Fandu urdi gotel nder kare ummatore naftirta ha faunugo mabo ha sewaku, urdi ɗo nder je be naftirta ha fufugo haɓalli, mabo koltal.

Koɗol, andira ɗum sarƙa. Gotel nder kuje rewɓe faunirta ha der kareji faune maɓɓe ɗum bo ɓe waɗata ha dande. Sarƙa ɗo mari launiji fere-fere, ngam ko latata yaadi be nanta koltal maɓɓe.

Vendu ndiyam, ha nder kaa’e, kaa'e man bo ɗo heeli vendu man hedi bakkeje toy fu, nden kaa’e man kanje ma ɗe ɗo suurta ɗe vurtina chuurɗe ɗum laatata duule.

doya on defama andira defol jolof, ɗum hautanama kaute fere-fere ngam welna na nyamowo doya, doya ɗo nyame ngam itta velo ma bo hokka ma jamu ha ɓandu ma.

Nyorgo maa boo mbeɗu, huunde on jay ummaatoore sanyata ngam maɓɓira kare kilanta maɓɓe. Nyorgo ɗon sanyire hedi wakeje feere-feere bee nonɗe feere-feere.

Ɓooye. Ɓooye gotel nder ɓikkoi leɗɗe jei ummatore naftirta hedi murugo, maabo sofna ɓikkon man ngam yara ndiyam majum. Ɓooye ɗon naftira hedi laabi boi. Ɓooye bo ɗo heɓe daga haa leggal ɓokko.

Riga juɗɗum benanta paune riga man bo ɗo mari kolo mana nonde ɗum bula bula hautaɗe be boro wakugo koltal ko buɗugal.

Attarugu, leggal attarugu ha ngesa, attarugu hunde on je himɓe naftirta dow darnde welnugo hako ma bo nyamdu, hako to naftirama be attarugu a nanan citta mako fere.

Riiga be sket, ɗum nyogol on jei rowɓe nyotata ngam faunoro be maajum. Nden bo komoi ɗon nyotira ɗum be launi no o mari haaje. Ɗo ɗo ɓe nyooti ɗum, be launiji jei mari glas ɗum hollata waato paune yaadi be limse man.

Alluha ɗum andira sayinbot, je ɗo holla ummatoore nokkuyel ɗum soorata nƴamdu, nƴamdu bo vondu je sai bana. Harma ɓe ɗo holli fotooji nƴamdu iri ɗum a heɓata haa nokkuyel ɓe yaynata man.

Gauri, gauri on yaɗiri ndi lati gotel nder nyamduji ummatore naftirta ha wurugo gendam maɓɓe. Gauri yaɗiri, burna fu ɗon naftire on ha waɗugo gari, malli bo nyiri.

Alluha ɓuri andirego be sinbod, ɗo holla noku’el, ma bo asibiti, nokkure jangirde, ko nandi be ɗo man, ɗo ɗo alluha on je hollata jangirde yazid memorial academy.

Kolta, kolta lawol on jeyi ɗum tafi takanas gam ba’anteji, e ma ummatore dilloɓe e kosɗe, lawol kanjum on yaratama ha nokuyel a mari haje fuu.

Madi sare, Sare ɗum nokkure nde goɗɗo mahata gam joɗa fadda yonki e ma neɗɗaku muɗum, Mahol sare je zamanu sare ɗow sare mahama na hautaɗe ɓe waɗanego penti mabo jayngol.

Suudu ɗum saawi faandu lekki jey ɗum yarata ngam nyawndiigu. Ɗum bo Dokta James tafi haa nyawndugo ummaatoore feere-feere.

Fukaraɓe ɗon ha nukkuyel nge takanas ngam jaɓugo elto dow ko larani jangirde maɓɓe. Ɗum bo hakkilo maɓɓe do tiiti ha be samdingo mallunjo mabɓe mowoni ha yeso maɓɓe hokkata ɓe andal.

Deftere hunde on je ummatore naftirta ha jangugo tarikaji, do dom deftere on je mari andagal do ko larani likkita'en ha lesdi nijeria.

Tireje. Tireje andira be paranti ɗum zamanu. Ɗon naftire ha kare kilanta je defirdu, ɗon wata tasaje nyamdu ha dow mai ngam yarango himbe, Ɗon bo waɗa nyamdu man ha dow tire ngam sendango ummatore.

Tumatur, tumatur ɗon nder gotel ɓiɓɓe leɗɗe je ɗum naftirta ha defugo maabo nyama ɗum kecchum ngam nafa ɓandu muɗum ha heɓugo i'ƴam. Tumatur ɗon nonde fere-fere.

Gasa hunɗe on je jemirawo hokki ummatore takanas ma rewɓe nden bo laati be don naftira ɗum ha faunugo ɓe mora ko'e maɓɓe ngam lata faune no nonbo itta ɓe ha nder billaji dotti ɗum woni ha ko’e maɓɓe.

Soɓo: Soɓo hunde on jei ummatore waɗata be nanta bredaje. Nden to awaɗi soɓo a maran haje a feuna ɗam. To har ɗam fewi, a yara. Naftira ma hedi ko larani waɗango ma jaundigo ha ɓandu ma.

kare hako, ha nder ko dum naftirta, ha hutinirgo kilanta, dum wadugo hako, wodi magi, chitta, hautade be nanta kaddum.

Shagoru sorugo kare fere-fere ɗum andira supermarket. Supermarket shagoru on ɗum haurata kareji boi ɗum ummatore marata haje. Ɗo hoto jei nokkure ɓe sigi kare ɗum yakkugo wato andira biskit(biscuit).

Lekki ha nder fandu, benanta sudu je ɗum sawata fandu man, lekki ɗon ɗaɓɓi te yake goddo yiɗata be chiya jamu, ɗum bo ɗaɓɓi te on ha ummatore maski be anduɓe dedei yakeji jamu.

Goiba, Goiba ɗo gotel on nder ɓiɓɓe ledde je ɗum naftirta ha nyamugo Goiba ɗon mari ndakam goibare man to a ta’i ɗum a laran ɗo yamɗi bikkoi man bo kanjumma daum nyamete ɗum.

Ɓikkol leggal leggal ɗo rima ɓikkon fere ɓikkoiji je ummatore naftirta ha nyamugo, fere ɓo ɓikkoije ɗum naftirta ha lekki ,ɗow leggal on ɓe ɓikkoi muɗum ɗenɗa kolba fandu je hunɗe fere ɗo joɗi ha ɗow leggal man.

Toggore dum andira shet kola. Ɗumɗo mari bo launi fere-fere dande toggore man mari launi ɓalejum hautade benanta danejum, nden wodi launi bo jei bula bula.

"Inji" hunde on je ɗum naftirta heɗi laabi fere fere ɗo ɗo inji on je ɗum naftirta ngam ta’ugo leɗɗe sarrifa ɗum wartira katako ɗum bo ummatore fu naftirta ha nyiɓugo chi'e maɓɓe dow darnde inji ɗum wailititta ta'ugo leɗɗe.

Saare, saare mahade mahol zamanu bo mari dammugal, dammugal mangal, ngal latata lawol je ummatore nastina ba’antawa maɓɓe, banta mota, nden dammugal je nastugo ummatore bo ɗo ha sera..

Paspot, wato hoto on ɗum hollata goɗɗo e ma mukamu mako. Ɗum latanta mo bana ha nokkoyel o yahi fu o holla ummatore andira I.D kad.

Kareyaji, andra be chitta ɗum don naftire ha babe fere-fere takanasma ha kilanta haako ɗum don bo naftire ha magug, hurgugo kujeji fere, nya'uji ɗi ummatore wontiri.

Shokali roba, shokali ɗo naftire ha wakkati nyamugo nyamdu, ɗo bo naftire ha iri rooba je be andirte be jogu a dillida wato tek awe, ɗum naftirte gam ummatore botira.

Koromje je ɗum naftirta ha cuɗi gam joɗugo nden nokkure bo nde ɗum fiyata koromje man, koromje fere-fere ɗo hado ɓe bo launi muɗum fere-fere.

"Fijirle" Fijirle fere-fere ɗo fije ɗo fijo’on je vole bol nden oɗo ɓorni koltal danejum hautaɗe benanta paɗe ɓodeje oɗo bo taski ngam o'fadda bol ɗum je ɓe fidintamo.

Ardiɓe haa fiji lamu ardungal jei siyasa ɗo joɗi waɗa moftorde nde takanas ɗum bo hollata ko moy ha joɗi. Ɗon mari na'ura jei maɓɓititta ngam wolwa ummatore nana mo, nden bo ɓe waddi ɓe sigini ɓe kuje yarugo ngam beltinirɗum.

Mahol: Mahol saare ɗum goɗɗo ɗo jooɗi habda huwugo dow ko larani no ɓe ɓilirta saare man yaha yeso be kuɗe ɗe ɓe huwanta nde, ngam bo heɓugo timmitina maadi maɓɓe ɗum ɓe fuɗɗi.

"Bauɗi" mbaggu hunde on je ɗum tafata be nanta lare hautaɗe be ɓoggi ngam a fiya ɗum hokkama sautu ɗum a mari haje nda goɗɗo ɗo jogi mbaggu fiya nden ummatore bo ɗo dari heɗita mo ngam fiɗe man latana be hunde ko nomtinta ɓe al'ada maɓɓe.

Kusel gulaagel anndira be siire, hunde on jey ummatoore, ɗo nyaama. Nden ndaa ɓe hawri ɗum, be tumaatir, tattase, be kare makariji feere-feere, ɗum naftirte yaake wulugo kusel.

Jarandi hauti be korka’e, pellel on ɗum latata kombi mayo, ma bo pellel on latata toundire, jei ummatore wawan naftira benanta korka’e ɗe, ha waɗugo kuje kimmiɗiniɗe ko nanda ni mahol.

Dammugal laawol nastugo wuro ƴoola, birniwol on haa nder jiha adamaawa Najeeriya, ɗum boo hollata ɓe ɗo jaɓɓa maaɗa to a wari bee demngal fulfulde to a ɗo hoota boo ɓe ɗo jaɓɓita ma jaɓɓaama jippu jam, zaniraama bee nanta nonnde alluha ɗum hollata ma ummaatoore ƴoola dara jannga.

Geene ɗe nollira fulaawa. Kanje ɗo geene on je ɗum waɗata takanas ngam ɗum fauna nukkure, ma bo yolde saare, ko ko nandi be ɗo. Geene man ɗo mari nonde benanta pindi boɗejum.

Tasaje, tasaje roba ɗon nder ko naftirte ha kilanta, ɗum bo wadirte nyamdu, ngam siga. Non non bo waɗa nyamdu ngam nyama naftire wakkatire man.